Misileza beettizayssi aasey giikko daro lo7iya bootan paccu gancu ganqa daro asay issife uttooge beettishe deees.

Misiliza beettizayssi aazeygikko cugan cugan asay oydeza bolli uttogenne qa he asa sinta darpheezazi deiyage bettishe dees.

ha misile beettizayss aaze giikko tammanne isini asata issi bitanezi tamarisidi de7iyoge bettishe de,es

misileza beettizayssi aazi giikko issi besa keehippe daro oydeti doosona shin qa he oydetu bollan uttida asay keehippe guutta gidiyoge bettishe de7ees

misilezan beettizayssi aaze giikko ichashun asati baynta sinta maataza wottidi uttida qa eta garsanqa heedzdzu attuma nayti maahe calaza maa7o geekka beettishe beees

Misileza beettizayssi aazee giikko daro ceeyga asati baynta kushe toorazanne maataza oyqqi gammo cima asati eqqaageti beettishe doosona

misileza beettizayssi aazey giikko daro qeesetinne qasse daro gaammo asati dunguza maa7a geeti beettishe doosona

misilezam bettisi aaze giikko daro asati issi keettappe kiidi de7iyogenne he keetta garsara ha yooge bettishe deees

misilezan beettizayssi aazey giikko nam''u cuga woykko nam''u bessa gididi daro asay eqqidage beettishe de7ees.

misileza beettizayssi aazey giikko issi tamare heda kare daro guutta nayti zeero wursi maraqetida geeti bettishe baynta gawune maa7ageti doossona

misile zam beettiees aazey giikko issi ogezan salperadaro asati dunguza sharbe oyqqidinne gondale toora hessane heyssa malatiya miisha oyqqidi eqooge bettishe deees

Misileza bettizayssi aazey giikko daro asati uttida qa issi nayiya he asasi tukke shaa yoogenne ga sintanqa dumma dumma ayfa ayfe qumata wotoge bettishe deees.

Misileza beettizayssi aazey giikko dugeranne hudeera oyddus wara daro asati de ishinqa giddu wara nayti maca naytinne adde nayti duridi diyoge beettishee deees.

Misileza beettizayssi aaze giikko daro asay uttagetu garssan issi qeese odidinne woykko maykeza oyqqi tamarsishe de7iyoge beettishee de7ees.

Misileza beettizayssi aaziye giikko daro asay uttis qa he daro asa garsan issi maca nay7iya maykezan odaydda de7iyoge bettishe de7ees.

Misileza beettizayss aazee giikko laapun asati issi bessan uttidosona qa he u taageto sintan lo7iya abebazi be7iyoogeekka beettishe de7ees.

mishileza beettizayssi aazee giikko oydeza bolla daro asay issi bessan uttoge beettishe ha7i taas deees

Misileza beettizayss aaze giikko issi oydeza bollan heedzdzu asati uttida he heedzdzappe issoy qass odidi de'iyoge beettishe deees

keehippe daro gaammo cimati issi daase giddon uttida heqa uttagetu sintan daro muuzetinne akadoose giste heyssanne heyssa malati de7iyaoge bettishe deees

Misilezan beettisayss aaze giikko gammo dere asay issi bessan uttidi timirteza tamaridi deyooge beettishe deees.

Misileza beettizayssi aaze giikko issi oydezan heedsu asati meeetasintan darpheezazi deees shin issi bitanezi haasiydi de'iyo geeqqa beettishe deees.

misilezan bettiyayssi aaze giikko issi maca na'iya issi keettaza karen uttada sampaza dooqayda de'iyoge beettishe de'ees

misileza beettizayssi aaze giikko giya he giya giddon aywidi giikko shunkurutoy tuummoy barbare timatime kaaroote hessanne hessa malatiya miishati doosona

Misilezan beettizayssi aaze giikko issi woosakeetta ikkanu muluume woosaiyo wosa keetta potozi beettishe de7ees

misilezan beettizayssi aazi giikko issi maca na7iya dunguza poodha maa7ada woykko ba xeessa qi borsaza ba7a ukaza awotara beettashe de7awus

misileza beettizayss aazey giikko daro nayti botta miishash banta som'on tiyidagetinne baynta bolle tiyageti beettishe doossona

misileza beettizayssi aaze giikko daro maca naytinne attuma nayti issi bessa kusheza baqidinne duridi de'iyoge beettishe de'ees

misileza beettizayssi aaze giikko issi qeeri naay issi guuta doossiyo idimmi miicidi eqhooge beettishey dees

Misileza beettizayssi aazi giikko issi guutta gen'a mariya issisan ichidaara bettashe de'awus ai.

misilezan beettizayssi aaze giikko peygammo zoon be boreda worada be xegga awusato qebele amet yasqo dhere ye bayra yesawu amex imes yete genebete yaagiya bayra meqetazi beettido sohozi beettishe de7ese

issi keettaza karen issi macasiya barka utos heu taari lanqen issi mookezi baazezinne issi biradistezi deiyage beetti shee de'ees

misileza beettizayssi aazey giikko heedzdzu gastida asatinne qaqeeri guutta heedzdzu maca naytinne qaqi guutta issi maca nayiya idimettara he ubbay beettishe doossona

misilazan bettiayssi aazey giikko issi bessan ichashon asati doosona he ichashatu garsan issoy maaheza cala maa7is qasse oyddu tooraynne nam7u gondale deiyoge bettishe deees

misileza beettizayssi aazee giikko na7o maca nayti issi shuchchaza woykko dubbushaza lanqen eqqi uttagedi beettishe doossona

Misileza beettizayss aaze giikko aawaynne aaya aaya issi guutiyo gasdiya na'iyo idimawus aawayi qa qi buro yelettida guutta naa idimmooge bettishshe de'ees

Misileza beettizayssi aaze giikko usuppun ilfine keettati keeteti uttageti woykko kushinati doossona he keetta qas biyo ogezi ipenge pengen deiyayssi beettishe deees.

misilezan betiessi aaze giikko issi keetta karen duge baggaranne pude baggara nam7u asati eqqida iti eqqa shenqa daro asay sooppe kiidi de7iyooge bettishe de7es

Misileza beettizayssi aazey giikko daro asati banta komputereza sinthan uttidooge bettishe deees.

senter for enibotif tiichin and lerning yaagiya xuufezinne oyddu asati na7u macime na7u adde ha misileza deiyage beettishe de'es

Ye fitaachin qidamee yaagiyan xuufesinne issi bitanezi uttidi barga miicidi de7ioge ha7i taas bettishe dees

Misileza beettizayssi aaze giikko hospun attuma nayti doosona qa eda sintankaqa hospun abebazi deiyage beettishe deees.

ye haasabu pilimiya be dimokoraassi medereek hamumus miishi hule tekkul be abisiya idabi quyn yaagiya xuufezi beettishe deees

Misileza beettizayssi aazee giikko huwi chaat yaagiya xuufezi beettishe ha7i taass hagan deees

Misileza beettizayssi aazi giikko wiiter yaagiya xuufezi xaafeti uttidage beettishe ha7i taas deees.

Misileza beettizayssi aaze giikko ye addis abebawu asdengac zeena yaagiya xuufezinne qa daro asati eqqageti beettishe doosona.

misileza beettizayssi aaze giikko tiki took woykko tiki taak yaagiya xuufezi beettishe ha7i deees

misilezan beettizayss aazi giyaba gidikko takisi yaagiya xufezi xaafetti uttage ha'i taas beettishe deees.

Ye haymanot zelaaqi ye biiraawi diqim tirkit inna yeete saasatowu ye tiramf maanexaxiriya sigaleq yaagiya xuufezinne issi mishiroozi beettashe de'owus.

itiyophiyan muzik yaagiya issi nayiya eqqidara beettashe ha'i taas de'awus akka qasse adussa maa'oza maa'ara beettashe de'awus

misileza beettidi de'ayssi aazee giikko daro asay salpiyara mercaza woykko mercaza yeggidi de'iyoge beettishee de'ees

misileza beettizayss aazee giikko taarkaawi ginununet yaagiya xuufesinne topphe bandirazi ha sohon beettishe deees

oroomiya min hoone ke afirka aabin yaas deessit meger teseema ye iletu zeena yaagiya xuufezi beettishe ha7i deees

misileza beettizayssi aazi giikko oyddu asati doosona he oydda giddon heezdzati adde qa issina macaro gidoge beettishe deees

misileza beettizayssi aazee giikko issi woossiyo keettan daro heedzdzu asati masabure yedi shinqa qeeri guutta nayti etalanqen malatara bessiyoge beettishe deees

misileza bettiayssu aaze giikko daro maabirate shuuboda haniyageenne qa daro peero biratan keeteti uttida miishati beettishe doossona

Misileza beettizayss aaze giikko issi bitanezi ukaza wotti barka eqqage beettishe ha7i deees

Misilezan bettizayssi aaze giikko mabiraate shufoy keehippe daro xaaxetti xaatetti uttaagey beettishe de7ees.

itiyophiya ye tadaash hayli maamma yaagiya xuufezinne he xuufeza lanqen uttida issi biittaney bettishe ha'i deees

misilezan bettidi deiyayssi aazey higikko daro maabrate issisan deiyageeqqa he maabrateza gaanezi beettishe dee

misileza beettizayss aazey giikko ingidoch inkuan dehena medachu yaagiya tappeelazinne qa maabirateza gaanezi deiyage beettishe deees

Misileza beettizayssi aazey giikko issi peero biratan keexetidi de'iya daro boothootinne qa keexeti udtida keetta daaniyayssi beettishe dee

Misileza beettizayssi aazey giikko issi pawulezinne qa heedzdzu cugara bida usupun shupoti bettishe doossona

misilezan beettizayssi aazey giikko issi keetta karen buro keetetiya dirisazinne woykko pengezinne qa he bengeza karen deiya mittadi beettishe doosona

misilen beettizayssi aaze giikko ichashu asati issi besan uttidi xaafidinne ezggiiddi de7iyoge beetishe de7ees.

misileza beettizayssi aazee giikko ye gibir alaama ye debu itiyophiya kilil mengist gebiyoch biiro yaagiya xuufezi xaafeti uttaage beettishe deees

Misileza beettizayssi aazey giikko hawash banke ye saatefu yishelemu yaagiya xuufezi xaafeti uttage beetti shee deees.

Nashonal bank of itiyophiya yaagiya misileza sinta qassi issi bitanezi utti dooge bettishe deees

Misileza beettizayssi aazee giikko makinaze he qa makinaza karezikka doo7a deishin qahe makinaza sintan daro asati de7iyoge beettishe deees.

Misileza beettizayssi aazee giikko issi haatta giddon keexettiya keettaynne qa daro heedzdzu asati he haata giddo iqaza yeggiyogeekka betishe de7ees.

misile beettizayssi aaze giikko daro asati issi bessan uttidosona qa he uttida asatuppe dariya oyde mela deiyo geekka beettishe deees

Misileza beettizayss aazee giikko issi ambulanse garsan issi aaya uttidaara oydeza bollan beettashe de7owus

misileza beettizayssi aaze giikko issisan na'u asati hargidi ichidaageta qa akimeti yiidi maramaridi de'iyooge beettishe de'ees

Issi madarekeza bolli woykko issi dhoqu gida miisha bolli daro asati issi mala maa7o maa7idi eqo gee bettishe bees.

misileza beettizayssi aazey giikko issebesan daro asati kareta maa7oza maa7iri baynta dawutarazan xaafidi de7iyooge bettishe deees

addis abeba isatinnaa adega sigat sira amerar kommishin yaagiya misilezi woykko xuufezi beettishe deees

misilezan beettiyayssi aazee giikko daro asay ba utto oydeppe eqqidi delidi de yooge bettishe deees

misileza beettizayssi aazey giikko issi keeta karen issi makiniya eqqidara ne he keetta karen deiya mitti beettishe deees

misileza beettizayssi aaze giikko dumma sohon sohon na7u laptoppenne qa oyddu oydezi de7iyage beettishe de7ees.

misileza beettizayss aazey giikko issi bitanezi heedzdzu maca nayta qoommi uttogenne qa karumbazi etappe guera de7iyoge beettishe deees

Misilezan beettizayssi aazey giikko keehippe lo7iya pooqesinne qa he pooqeza karen deiya na7u mitati bettishe doossona

Misilezan beettizayssi aazey giikko issi keettaza karen lo'iya diida mitazi deiyogenne he keetta karen qa issi asi biidi de7iyooge bettishe deees.

Misile beettizayssi aazey giikko issi fooqezi keeteti utees qa he fooqeza bolliqa lanqeara hara mel7hi keetogekka bettishe deees.

misileza beettizayssi aazi diikko issi ade baabayenne qa issi keettazi aakko aduqida keettazi keexeti udtage beettishe deees

misileza beettizayssi aaze giikko daro lo7i xihiyiya abebaza giddon qa bandirazi de'ees qa toopphe magalkayeti heedzdzay qa he bayndiraza goysoy kessi yoge beettishe de'es

Misileza beettizayssi aazey kiikko issi bessan daro keettati keexeti utta geetinne daro qa mitati eta garsan deiya geeti beettishe doosona

Misilezan beettizayssi aazi giikko issi darpheezazinne qa ichashun oydeti he darpheeza lanqe de'iya geeti bettishe doossona.

misilezan beettizayssi aazee giikko issi ade baabayenne qa dumma dumma keettadi baynta bessan bessan de7iya geeti bettishe doossona

misileza beettizayssi aaze giikko he keettaza maskotenne he qa keettaza karezi beettidi de'ees

misilezaa beettizayssi aazi giikko tugeranne pudeera daro oydeti deiya getinne qahe oydeti baynta gemedeera gemedeera oyqeti uttageti beettishe doossuna

misilezan beettizayss aaze giikko issi heedzdzanto xeeta woykko hedzdzanto deetta keexettida pooqezi beettishe ha'i dee'es

misile zaambeettizayssi aazey giikko pooqeza qa issi pooqezi pude keedheti uttaga bolla lanqi yaraqa hara keedoogekka beettishe deees

Misileza beettizayssi aazi giikko issi bessan buro keexetidi deiya keettinne qa he keetta keexidi deiya asati beettishe doossona

hamsa yiir yaagiya xuufezinne qa he xuufezappe guyeza baggara keettazi deiyoge bettishe de7ees

Misileza beettizayssi aazey giikko issi ogezaara issi makini hemetta ekkara biyara beettashe de7awus.

mishileza beettizayssi aazi giikko issi na azi oydeza bolla uttis qa he na7aza sintan darpheza bolla dumma dumma iqati de7i yoogeekka beettishe de7ees

misileza beettizayss aaze giikko issi bessan daro asati doosona he diyayissatu garsanka issi yelaga na'aranne issika ceeyga aayera hargiyageeta akimiyoge bettishe de'ees

misile beettizayssi aazey giikko issi keetta madardare bolla daro taleti doosona qa he taleta beyanawu gelida daro asati hasowan de7i yooge beettishe de7ees

misilezan beettizayssi aaziye giikko issi wuraqate zaara xaafeti uttida xuufeza lanqen issi naazi eqooge bettishe de'ees

misileza beettizayssi aaze giikko na'u nayti aylobiyu yaagi libbe woykko wozana siile de'iyoga shurabiya maa'dageeti betishe doossona

misileza beettizayssi aazee giikko asdessaach zeena yaagiya uufezi xaafeti uttidaga potozi woykko misilezi beettishe dee'es

Misileza beettizayssi aaziy giikko daro asati madara keeza woykko pude dhoqa ki utta shin qa daro asati han uttidooge bettishe deees

Misileza beettizayssi aaze hgikko issi algaza bollan issi bitane kushe narpeza cadisaage beettishee deees.

Misileza beettizayssi aaze giikko daro asay dumma dumma bessan maataza qachidinne tookki eqooge beettishe deees.

Misileza beettizayssi aazi gikko supun asati issi bessan eqqi daageti beettishe duussuna.

misileza beettizayssi aaze giikko issi keettaza lanqen issi jarkaneza daaniya adussa miishi shufoora xaaxeti xaaxetti uttage bettishe deees

Misilezan beettizayss aazey giikko issi bombazayo issi saaxine daaniya miisha wotogan haattazi gogges he gogida haattazi qassi pirsiri daakkidi tiyooge beettishe de'ees

misilezan beettizayssi aaze giikkon daaro asati makinazappe woldhidi gaammo cima asatu kushiyappe maataza ekkana haniyogey beettishe de'es

misilezan beettizayssi aaze giikko issi keeththa daro asay keexidi de' iyogeenne qasse he keethta keexanaw ehido mitatinne peero biratati bettishe doosona.

misilezan beettizayss aazee gikko makinazan lambaza duuqiyo miishaynne he qas miisha kammi uttira issi daase de'iyagey beettishe de'ees

Misilezam beettiheessi aazee giikko aybinne baynnan mela deiya ogeza haray qas ogeza bolla korateza laalo oge beettishe deees.

Misileza beettizayssi aaze giikko heedzdzu gooman hemetiya motoresinne qahe motoreza garsan uttida asati beettishe doosona

Misileza beettizayssi aaze giikko issi keetakaren maa7ozi qas kartoonera kametti uttida meishinne heyssanne heyssa mala daro iqati beettishe doosona.

Misileza beettizayssi aazee giikko issi ogesa bolli kobilistoone geli uttidaga misile bettishe beees

misilezam beettizayssi aaze giikko issi ogeza di7ozi mulera doqoli efi gido geenne qadaro shuchchata ogeza bolla aggooge beettishe deees

misileza beettizayssi aazey giikko deekka yewondoch ye hubet saalon yaagiya xuufezinne qa attuma naytu huuphe qanxo bessay beetti shee deees

misilezan beettiesi aaze giikko issi buro keexetiya keettane qa he keeta karen daro maatati de'iyageeti beettishe doosona

misilezambeeteesi aazey giikko nu topphiya moconay aabi aamedenne qasse afirka silezi beettishe deees

misileza beettizayssi aaze giikko daro asati issi bessan uttidagetinne qa eta lanqen eqqidageti beettishe doosona.

Misileza beettizayss aazikikko kuren kuren keexettida issi miisha qass peero birata araqa iza bolli keexettiyage beettishe deees

misilezaa beettizayssi aazie giikko ichashu usupun maca nayti huupheza lo7iya hanotan tokosisi uttidaagetu fotozi beettishe deees

Misileza beettizayss aazee giikko daro asay te faasese kolla bookkidi de'iyooge beettishe ha'i deees.

misilaza beettizayssi aaze giikko malaaza ubbay maa7idi issi bessan eqqi uttageti beettishe doosona

misilezan beettizayssi aazee giikko bedabu itiyopphiya kililawi mengisi yee gammo zoon kefitana fird beet yeemmisgaana naa misikir woreqet yaagiya xuufezinne diita worada yaagiyayssi beettishe de'ees

Misilezan beettizayssi aazee gikko daro asatinne issi bessan eqqagetinne eta sintanqa maataza laaloge beettishe deees.

Misileza beettizayssi aazee giikko addetinne macati issi bessan eqqida qa etagarsan issi qi na'azi waraqateza oyqa odana haniyara beettashe de'o

Misileza beettizaysi aazey giikko usuppun oydetinne qa heedzzu tarpheezati issi may7o ma7i uttageti beettishe duwossona.

misileza beettizaesi aaze giikko daro asati kushe doqu oottida geedinne eda garsanqa issi bitane maykeza oyqqidi eqooge beettishe deees

Misile zaambeethizayss aazee giikko heedzdzu asato sintan gisten shaashinne ayfe tukke qa haylandera haatti eta sintan uttage bettishe deees.

misile zaa beettizayssi aazee giikko taro nayti maraqeti uttida shin heedzdzu naytu fotoy beettidi ha7i taas deees

Misilezam beettizayssi aazee giikko ichashun polisetinne qa issi oge tirafikezi deees heyssata qa issi bitanezi tamarisi yoge beettishe deees.

Misileza beettizayssi aazey giikko daro peero biratati eqqi uttageta keehippe zedhidi issi bitanezi oyqoge beettishe dees.

Misileza beettizayssi aaze giikko daro asaynne qa daro mekelkaye pooliseti oogeza sittidii de'iyoge beettishe de'ees

misileza beettizayssi aazee giikko issi makinay issi taro iita miisha ehi ehinne issisan qolioge beettishe deees

Misilezan beettizayssi aaze giikko daro asati ogezan de'iza ita miishata diggidinne fitidi deiyoge beettishshe de'ees

pinant zaare na nege le itiyopiya li7ilinna yaagiya xuufezi deees qass daro asati ogeza fittidi de7iyogeekka bettishe deees

misilezan beettizayssi aaze gikko daro asati maataza buucidi makina xaaran efiefi wotidi de7iyooge beettishe de'es

misilezan beettizayss aze giikko daro qancaza bolli iita miishata woykko maatata shiishi uttoga feexaza qa gaareza bolla wotiyoge bettishe dee'es

misimeza beettizayssi aaze giikko daro asati ogeza pittidi de7iyooge beettishe ha7i taass de7ees.

misileza beettizayss aaze giikko issi qorqolozan dumma dumma qalamen tietida dirsaza lanqen issi makinazi eqooge bettishe beees

misileza beettizees aaze giikko daro addetinne daro macati ogeza pittidi woykko geeshidi de'i oge bettishe deees

misileza beettizayssi aaze giikko issi haysuse makinaza bolla daro kattata caanidi de7iyoge beettishe beees

misileza beettizayssi aazey giikko issi makinazi daro maatatanne qa daro mittata ehidi qolidi de7iyogee bettishe dees.

misileza beettizayssi aaze giikko daro asati ogeza pittidi de'iyageetinne qa issi makiniya eta lanqen eqara beettashe de'awus

Misileza beettizayssi aazi giikko dumma dumma maa,oza maa,ida asati ogeza pittidi de,iyoge beettishe deees.

nashonal aydiya giyage bollara xaafetti uttin garsaraka merejoon barasuwa mastekakel indi michilu yawu qaallu yaagiya xuufezi garsara xaafettage bettishe deees

Misileza beettizayssi aazee giikko fayda itiyopphiya yaagiya malalo malati deiyooge beettishe ha'i dees..

misileza beettizayssi aaze giikko issi maca na'iya eqqa uttara hasowan ha'i beettashe taas de7awus.

misilezan beettizays aazey giikko na7u asati deiyageti issoy komputere issoyka labdoppe caddidi uttoge beettishe deees

Issi bitane woykko na7iya fayda poto dendin qasse he fayda foto yoo miseje yidage beettishe deees

Misilezan beettizayssi aaze giikko faydale itiyophiya yaagiya xuufezi girgida bolla de7iyageenne qa issi macasiya eqqa uttara beettashe de7awa.

misileza beettes aazee giikko issi na7iya dokumentenne payda matooqeza oyqqada issi motore woykko maashineza bolla uttogey beettishe de'ees

misileza beettizayssi aazey giikko daro asati issi tarpheza bolla daro keekkeza woddidi he keekkeza qanxalawu baynta kushiya mashshaza oyqo ge beettishe deees

misileza beettizayssi aazey giikko toopphedeenna kare asati issi bessan utti dooge beettishe ha7i taas deees

Ye faresidantu demaq aqabaabel bebeete mengis yaagiya xuufezinne qa7aabira issi naazi eqqi uttoge beettishe dees.

misilazan beettizayssi aazee giikko na7o maca naytinne issi attuma naay maykera yexidi deiyode gulbatirqa daro nayti deiyogekka beettishe deees

Misileza beettizayssi aaziye hiikko issi keetta giddon tammu asati eqqida geeti beettishe ha7i taas doossona

Misileza beettizayssi aazi giikko usuppun attuma asatinne issi maca nayiya issife shiiqiri laapunati hasowan beettishey doossona.

miseleza beettizayssi aaze giikko daro asati faraza togidi baynta kushe dhoqu ootti asa saroti yoge beettishe deees

misileza beettizayssi aazey gikko daro cehega asatinne yalaga issi nayiya issi bessan uttidooge beettishe deees

ye bilxigina parti icuwoch ye gidiccho liyu mirca kinin yaagiya postereza bolla deiya asati beettishe doosona

Hullum zeega itiyophiyan le alem bemastaweq le hageru ambasader indihun tire aqarabe yaagiya misil xuufesinne qa issi bitanezi bettishe deees.

misilezam beettizayssi aazee giikko enkoa deena medo yaagiya farsaawe kawaranne qa nu itioophiya kawaara naay kushiya imetti eqooge beettishe deees

Misileza beettizayssi aazey giikko daro asati nne qa makinaza dhaaran issi naaza deiyara bettashe de'os.

Milezan betizay aze gikko issi bitaneza sinthan makezi betishe de'es he bitanneyka giste shurabe may'o mayi eqogoy betishe de'es

misilezambeetizays aaze giikko issi faranjaqa toopphiya asay bessidi ekki biyoge bettishe de'ees

misileza beettizeesi aazi giikko issi maca na7iya ba ayfe malaxire wottada issi madarake sintan eqo oge beettishe deees

Misileza beettizayssi aazi giikko heedzdzu asati eqqi utta getinne etappe guyeza baggara aabi ahamede pototi deiyage beettishe deees

misileza beettizayss aazee giikko mastaweqiya le aschokay faasfort amalkatoch be mulu yaagiya xuufezi beettishe deees

misileza beettizayssi aaze giikko issi keetta giddon heedzdzu asati eqqa gedi beettishe taas doossona

misile za beettizayssi aazey giikko issi yelaga naazi barga uttis qahe naaza sintan hayttara deiya abebazikka beettishe deees

Misileza beettizayssi aaze giikko pudera issi attuma naaynne dugeera qa issi maca na7iya eta sintanqa lo7iya xarphezi be7iyoge bettishe deees.

misile zan beettiyasi aaze giikko tooppe mekalkaawe polise ta yo asalxaynne sintara biyode guyera etiqa tiitiya oyqqidi yooge bettishe de,es

misileza beettizayss aaziyey giikko polisezi asas odidinne tamarsidi de7iyooge ha7i beettishe deees

misilezan beettizayssi aazi giikko daro poliseti issi dessan polisetinne tirafiketi de7iyogenne eta garsan qas dumma maa7oza maa7ida na7u asati de7iyoge beettishe deees

Misile beettidi deiyayssi aazee giikko daro poliseti issi bessayn uttagetinne qa uttidageduppe dendidi biyageti beettishe doosona

Misileza beettizayssi aazey giikko issi wolqama haattaza lanqe qa ichashun asati uttidageti beetti shee doossona.

misileza beettizessi aazee giikko issi makinaza kantiyari lanqen issi polisenne qacco asati oyddati eqooge beettishe deees

Misileza beettizayss aazey giikko polisetinne qa aabi aamede daro asay eqqi utoge beettishe deees.

Misile zambeettizayssi aazi giikko ye itiyopphiya federal polisi yaagiya xuufezinne woykko he taafeella daaniyayss beettishe deees.

misileza beettizayssi aazee giikko issi folisezi qa daro foliseti salpiyara de'iyageta lanqe yidi issua lanqeydi ba kushe som7oza bolla woykko hupheza bolla wotti yoge beettishe deees

minisilezan beettizayssi aazey giikko oyddu attuma asatinne qa issi macasiya eta garsan de7iyoge beettishe deees

misileza beettizayssi aazee giikko daro asay azzano kaaba maa7idi issi bessan eqqis eqqidooge beettishe deees

Misileza beettizayssi aade giikko daro asay eqqaga garsan issi naazi dawutaraza oyqqi borsaza ba7i xaafiti de7iyoge beettishe deees

Misileza beettizayssi aaziy giikko daro kattati issi bessan giigi uttaweti duussuna he kattata qass maanawu salbera asay ekkidi de7iyoge beettishe dees.

Issi dembaza bollani daro attuma asati oydeza bolla uttogenne qa he dembappe ya baggara woykko he asatuppe guyeza baggara ilfine keettazi keetheti uttage bettishe dees.

Misilezan beettizayssi aazey giikko daro asay maarara uttidage qa he ubbayka azzanidi uttoge woykko azzano sohon de'iyogee beetti shee dees.

Misinezan beettizayssi ahazee giikko issi bessan daro asati eqagetinne qa daro asati uttageti beetti she doossona.

misileza bettizayssi aaze giikko issi makina manaren daro makinay eqqis qa eqqida makina lanqenqa issi guutta asati eqqageti beettishe doossona

misileza beettizayssi aaze giikko daro maca asati uttidageti doosona qase na7u maca nayti etalanqen eqqagetikka bettishe doosona

Misile zaam beettizayss aaze giikko heedzdzu tohara hemetiya motoreza lanqen folisetinne shufeere waal7i eqooge beettishe deees

misileza beettizayssi aaze giikko daro asati dunguza maa7o maa7idi eqqidageti beettishe ha7i taas de7oosona

misileza beettizayssi aazee giikko qeeri guutha nayti timirte keettan issi oydeza bolli naay naay uttoge beettishe deees

misileza beettizayssi aazi giikko issi ogezaara oyddu asati yiyageti bettishe doosona heyssatuppeka go7eza baggara daro zaabetikka de7iyageti bettidi doosona.

misileza beettizayssi aazi kiikko issi denban daro asay makinaza naagidi eqooge beetti shee deees

misileza beettizayssi aaze giikko keehippe daro asati makinazappe wodhdhidi banta kushe qumayi eqqidooge beettishi de'ees

misilezan beettizayssi aazr gikko issi keehippe sossoro zaara gogiya haattaza xaphon uddufun asati eqageti beettishe doossona

misileza beettizayssi aaze giikko issi daayi uttida mitta kuwa garsa daro asati eqqageti beettishe doosona

misile bolla beettishe deiyayssi aazee giikko issi kushina keetta daaniyaga biittaza bolla cishiki uttoge beettishe deees

Misileza beettizayss aazey giikko keehippe lo7iya maata giddo qa keehippe lo7iya mitati mokkidi wogga gidida geeti beettishe doossona

Misileza beettizayssi aaziy giikko issi lo'iya maata giddon dangarsay maahenne gaammoy deiyagee beettishe deees

Misileza beettizayssi aaze giikko tire haya7ammist igguaazallo yaagiya xuufezinne qa makinazi deiyagee beettishe deees.

misileza beettizayss aazee giikko naati loosora pude ki denban eqqi keehippe salo guppidi de'iyooge bettishee de'ees

misileza beettizayssi aazey giikko daroti issi mala shurabeza maa7ida qa heyssatuppe issi naazi laapu tammu showu taarihi aalleyn yaagi xaafeti uttida xuufeza oyqqi uttoge bettishi de7e

misileza beettiyayssi aazee giikko heedzdzu asati guyera eqqa shen qa na7u maca nayti issisan u taageti beettishe doossona

misileza beettizayssi aazee giikko na7u asata he asatuppe qa issoy topphe bandira maa7idi eqooge beetishe deees

misilezan beettizayssi aazee giikko issi looso ogera na7u nayti hemetti ekkiri baynta kushen toorazanne bandiraza oyqqi yooge bettishe deees

misileza beettizayssi aazey giikko birataza bolla maa7oza maysooga giddon issi bitanezi kushe dhoqu ootti utti miiciyoge beettishe deees

Misilezam beettizayssi aazee giikko wolqama sosoruwara gogiya haatta lanqen daro asay deees qa hegetu garsan issi naazi diittaza oyqa eqogeekka beettishe deees.

misilazan beettizayssi aaze giikko daro maca naa xalalati yuuniforme maa7idi qa baynta kushen woraqateza oyqqidi eqoge bettishe deees

misilezan beettizayssi aaze giikko issi maca na7iyanne issi attuma naay uttidi mazgabi wode qa daro macati yiidi mazgabetiyooge beettishe de7ees

misilezan beettizayssi aaze giikko keehi guutta nayta issi aayiya tamarissayddanne odaydda zoraydda de7iyooge beettishe de7es.

Misileza beettizayssi aazyey giikko daro attumasa xalalay payda matooqe potoza dendana yidageenne qa issi aaway potoza dendidi de7iyoge beettishe deees.

misileza beettizayssi aazey giikko issi guutta nayiya payda matooqeza bootan qasse ba na7o bira7eza woggata imayda deiyooge beettishe deees

Misileza beettizayssi aaze giikko daro maca asatinne adde asati payda matooqeza poto dendanawu yi eqooge bettishe de7es.

Misileza beettizayssi aazee giikko na7u asati payda matawoqeza potoza dentidi de7i yoogenne qa tamare nayti dendana yo7oge bettishe de7es.

misileza beettizayssi aazee giikko fayda matooqe poto dendana yida daro gutta nayti beettishe doosona

misilezan beettizayssi aaze giiggo heezddu asati issisan uttidosona qas he asati waraqateza oyqqi utta ha shen daro asati baynta sunta xaafisana yuyoge bettishe deees

misileza beettizayssi aazey giikko isse naazi dawutarazan ba sunta xaafidi paramidi de7iyoge beettishe deees

Misileza beettizayssi aaze giikko daro tamare nayti fayda matooqe potoza dendanawu yi dooge beetishe deees.

misilezan beettizayssi aaazi giikko issi fayda matooqe potozi de7iyosan issi aawazi uttidi ba ayfeza immidi de7iyooge bettishe deees

Misilezan beettizayssi aaze giikko issi wodirazappe guyeza baggaara daro asati eqqaageti beettishe doosona

Misilezan beettizayssi aazee giikko daro asati issi mala maa7o maa7idi botta puuyna daaniya miisha oyqqidi ogezara woddi oge beettishe dees.

Misileza beettizayss aaze egiikko selamaata woykko zebig fayf yaagiya xuufezinne ichashu nayti eqqi uttoge beettishe deees

misileza beettizayss aazee giikko toho kuwase kaasancha nayti salpera hemetti ekki biyogi beettishe dee'es

Misileza beettisays aazey giikko ichashu maca nayti toho kuwaase kaa'idi de'iyooge beettishe taas deees

misilesa beettizayssi aazee giikko na7u kareta naytinne qa na7u arsa woykko bootta nayti issi bessan uttageti beettishe doossona

misilen beettizayss aazee giikko issi toho kuwaase ka7iyo demban na7u nayti qoomettidi eqqidageti beettishe doosona

misile zambeettizayss aaze giikko paase paase yoqa oosoy aybe giikko mita qeriyo-gaanne mita masiyo oosoy aas de7iyoge erepidi diyaba

misile beettizayss aazi giyaba gidikko na7u maqaseti ha7i issife ukkulen eqqageti beettishe doosona

Misileza beettizayssi aazee giikko daro shufon tuketi tuketi uttida issi keetta giddo deiya iqati beettishe doosona

misileza beettizayssi aazey giikko issi qammara issi aduqi utti keetettida miisha bolla tamazi edhiyage beettishe deees

misileza beettizayss aazi diigko issi maadarakezan na7u asati eqqida qa efi kiyo daraja bolla sapariko yaagiya xuufezikka xaafetti uththis

misileza beettizayssi aazey giikko irsafe ciggiyo irsase mulace beettishe dumma dumma malkera deiyage deees

misileza beettizayss aazi kiikko usuppun irsaaseti beettishee doosona etappeqa oyddati ciireti uttidosona na7afiqa ciire diben naageti beettishe doossona

misilen beettizayssi aazee giikko issi wolqama adussa postere kesiya mashinezi beettishe de'ees

misileza beettizayss ahazee giikko dawutarazan wottidi masimariyo masimaareti beetti shee ha7i doossona

Misaleza beettizayssi aazey giikko hospun ciireti uttida irsaaseti beettishe ha'i taas doosona

misineza beettizaysi aazi gikko issi xarpheeza bollan issi keettaza woykko asaza lakaiyo metirezi de7iyoge beettishe deees

misileza beettizayssi aazie kiikko issi miisha koppi koopir woykko issuwa cora kesiya maashinezi beettishe ha7i taas dee'es

Misilezam beettizayssi aaze giikko issi iqaza giddon ayfe tukkezi shaa'etti uttage de'iyooge beettishe deees.

misileza beettizayssi aazey giikko issi maxaafi woykko woossiyo keetta madaafi de7iyage beettishe deees

misileza beettizayssi aazi giikko daro asati issi bessan uttageta qa issi bitanezi tamarsidi de7iyooge bettishe deees

Misileza beettizaysi aazi giikko finish yaagiya xuufezinne qa daro asati saykileza keehippe laaggidi yooge beettishe de'ees.

misileza beettizayssi aazey giikko issi ogeera siino makini himetti ekki yoge beettishe taas deees

Misileza beettizayssi aazee giikko qoodi baynna dumma dumma makinati doosona he qa makinatu lanqenka daro asay deiyage beettishe dees.

misileza beettizayssi aaze giikko issi ogezaara issi bitanezi barka saygilo laaggi ekki biyoge bettishe de'ees

Misileza beettizessi aazee giikko daro ichashu totale jarkaneza issi hargaren caami ekkidi na'u naati yooge bettishe de'e

misile zaambeettizayssi aazee giikko daro sino makinati salpera eqqidageeti beettishe ha7i taas de7oosuna

misileza beettizayss aazey giikko ogezaara biya asatinne qa issi baase makininne qa issi qeera yebete makiniya beettishe doossona

Misile beettizayss aazee kiikko issi haysuse makini daro iqanne daro asa caani ekki biidi qa keehippe daro ogiya kammiya buuhiya dentidi biyoge beettishe dees.

Misileza beettizayssi aaze giikko issi makinaza bolla na'u iqati doosona issoy woter yaagiode issoyqa ke harerle harer yaagiya xuufezi xaafeti uttageti beettishe doossona.

misileza beettizayss aaziye giikko gaamelati cand caani caanidi ekki biyooge qa eta biyo ogeppe ha baggara issi bitanekka eqooge beettishe deees

misilezan beettizaysse aaze giikko daro asati ogera pudenne dugenne biyagetinne qa daro makinati issi bessan eqqageti beettishe doossona

misileza beettizayss aazi giikko issi makinazi bolla lo7iya abebatinne ashunguluteti de7iyoge bettishe de7ees.

Misileza beettizayssi aaze giikko na'u nayti baynta motoreza bollan uttagetinne qa hini baggara daro motoreti yiya geti beettishe doosona.

misilezan beettizayssi aaze giikko issi labtoppenne qase cora luuketi de7oosona shinqa he geti darpeezan de7ishin heedzdzu asati eqqidi qa issi gaazedha nababiyogeykka beettishe de'ees

misilezan beettizayssi aaze giikko issi keettazinne he keettaza geliyo ogezi qa karezi kekeettas doo'a de'iyage beettishe deees.

Misilezan beettizayssi aazey giikko dugeeranne pudeera ukulen keexettida pooqeti doosona qa etappe giddo taro lo7iya maatatinne mitati de7iya geti beettishe doosona.

ye federal beetoch korifareeshin woykko hegi amaratu ingilizatora federal hawuzing korfareeshin yaagiya xuufesi xaafetagee beettishe dee'es

heezzu asati ha misilen beettishe doosona qa'eta sintatarphezaza bollan lo7iya abebazi deiyogeekka bettishe de'es

Misilezan beettizayssi aazi giikko issi keetakaren oyddu asati doosuna qa he asatikka ubbay maske baynta doonan wotoge beettishe deees

misileza beettizayssi aaze giikko issi lo7o hanotan keexettida keettay deees qa he keettayokka pengezi doo7a beyiyage beettishe deees

miseleza beettizayssi aazi giikko issi keetta qa he keetta kamira dirsazinne qa he dirsazayo karezi gorda de7iwoge beettishe deees

misilezan beettizayssi aaziye diikko issi keettazi deees qa he keettaze ya baggara ha baggaraqa doo7a de7iyooge bettishe deees

misilezan beettiyayssi aazey giikko na7u keettati de7osona he keetta karen issi keetta karen issi bitanezi uttidi maa7oza sikidi de7iyooge beettishe de7ees.

Misile zaambeetizayssi aazee giikko daro asati doosona he daro asati issi mala may7o maa7idashe qa7e tagarsan issi addenne issi maciya dumma may7o maa7i uttoge beetishe deees.

misileza beettizayssi aazey giikko dumma dumma aynate kattay ka'idaga naadi aappe ekki ekki maana biiddi de7iyogey beettishe de'es

Misilezan beettizay aaze giiko keehippe daro nayti guutaatine gitati borssa banttaaga ba7idinee ogera yaannne ha hemettishe biyoge beettishe de7ees.

misileza beettizayssi aaze giikko laybireere issi na'azi barka dhanayda de7iyoogeenne qa baynta cugan cuga daro nayti tanayiyooge beettishe deees

misile beettizayss aazi giikko issi na'aza issi keetta karen maataza bolla guye ba huube dooqisa eqooge beettishe de'ees

misilezan beettizayssi aazee giikko daro maca na,a xalalay issi bessan uttidi yaa7a yaa7idii nne tamaridi de7iyoge beettishe deees

misileza beettizayss aazey giikko daro nayti timirte keettan uttidi tamaridi de iyoge beetti she beees

Misile beettizayssi aaze giikko oyddu keettati beettosona qa he keettatu karen sohuwan sohowan matan matan bandirazi kaqeti uttageekka beettishe deees.

misile beettizayss aazey giikko issi keettan jibbasa hiitidooga bolle daro qeeri nayti utti dooge beettishe deees

Misileza beettizayss aazee giikko issi yumbereste pengeera daro asay soo gelidi de'iyoge beettishe dees.

misilezan beettizayssi aaze giikko daro tamare nayti issi bessan uttidi banta komputerezan intiranse oottidi de'iyoge beettishe de'ees

misilezan beetti didiyayssi aaze gi ikko issi timirte keettan issi kilaassen daro nayti uttidi xaafiyoogenne tamaridide7iyooge beettishe deees

Misilezan betizay azze gikko issi tapella sinthan issi away eqidogey betishe hayi tasi de's.

Misileza beettizayssi aazee giikko issi bitaneze eqqage beettishe deees aappeka gueza baggara lo7iya abeba mitiyakka deiyara bettashe de7owos.

misileza beettizayss aaze giikko na7u bandiraza mitti eqqageenne qahe bandiraza mittaza bolla bandirazi qaapheti uttoge beettishe deees

misilezan beettizayss aaze giikko daro tamare nayti deiyo keetta qa daro asati gelo oge beettishe deees

misileza beettizayssi aazey giikko issi misile daro asati oyqqidi qahe misilen deiyayssi aazee giikko sosorora haattazi goggiyaga oyqqidi eqooge beettishe de7es

Misilezan beettizayssi aazey giikko issi baase makina dhaari heedzdzu asati ki yiidi de7iyooge beettishe ha7i taas de7ees.

Misilezan beettizays aaze giikko issi aaho ogezi woykko isfalte galibenna ogezara hemetti ekki yiya nayti beettishe doossona.

misileza beettizayssi aazi giikko ogeza he ogezi qass isfaltezi gelido ogeza na7awu shaakki uttoge beettishe de'ees

misilezan beettizayssi aazi giikko issi ogezinne qas issi ade baabbaaye gididayssi beettishe ha7i taas deees

misile beettizayssi aaze giikko heedzdzu asati bootta waraqate eta sintan de'ees qa hanko asay ba dawutaraza oyqoogey beettishe de'ees

Misileza beettizayth aazee giikko daro asati kechchaza keecci yoogenne baaso baasiti de'iyooge beettishe deees.

misile beettizayssi aazey giikko heedzdzu asati ogeza oottidi de'iyogey ha'i beettishe taas de'es.

misileza beettizayssi aazey giikko issi makinazi ogeza oottanawu yiidaga beyidi biya daro asati beettishe doosona

misileza beettizayssi aaze giikko tullu demmitu waanna ye kifiya xaabiya yaa giya ichashu sohaan uttida xuufeti beettishee doossona

Misilezam beettiyssi aazee giikko mana7u makinati ogeza baynta besara besaara baynta sohora sohora oottidi de'i oge beettishe deees.

misieza beettizayssi aazee giikko issi ogezaara issi motore ha yishin issi motore qa yaabees ga issi baase makini haayyaage beettishe de'ees

Misileza beettizayssi aazee giikko daro asay issi bessan eqqees haray qass issi makinazi ogesa oottidi de'iyogeekka beettishe dee'es.

misileza beettizayssi aaze giikko issi makiniya ogezan korateza laalayda de7iyooge bettishe ha7i de7ees

Misileza beettizayssi aazee giikko oyddu coo asatinne qa7eta garsa issi polise de7iyooge beettishe ha7i taas deees.

misileza beettidi deihayssi aazee giikko issi dereza makinazi dembayidi de7iyoge beettishee de7ees

misileza beettizayssi aazi giikko issi makinazi ogeza oottishin qa he makinaza lanqe daro asati eqqageti beettishe doossona

Misileza beettizayssi aazey gikko nam7u asati he mettiya geetinne qa makinazi ogeza ootti oge beettishe ha7i de7ees.

misileza beettizayssi aaze giikko issi dirsaza giddon keehippe wolqama hanotan goggiya bombazi beettishe de'ees

misileza beettizayssi aazi giikko daro asati bombazaara keeshippe gogiya haattaza ekkidi baynta kushe meceti yooge beettishe deees

misileza beettizayssi aaze heggiikko guudda nayti kollaza bolli qommoora duge gogiya haattaza duuqana haniyooge beettishe deees

misilezan beettizayssi aazey giikko daro asati haattazan baynta kushe meecidi de7iyogee beettishe ha7i taas deees

misileza beettizayss aazey giikko saaxine daaniyayssi kametti bollara uttage beettishe ha7i taas dees

Misile zaam beettizayss aazee giikko be addis abeba wohana fesaash baase silxan yee areda qirinxaf xife beet yaagiya ta peelazi beettishe deees

misileza beettizayssi aaze giikko issi na7iya oyddu tootale jarkane ehada haattaza duuqayda de7iyoge beettishe deees

Misilezan beettizayssi aazee giikko bombazi puda zaari pushukaariya ga qa issi macasiya miixayda oyqioge beettishe deees.

Misileza beettizayssi aazey giikko issi kareda meeshi bootta festaleza bollan kametti uttage beettishe deees.

misilezaa beettizayssi aaze giikko ichashu asati doosona heyssatappe oyddati issi mala maa'o maa'i uttashin issoy qa dumma may'o maaage bettishe doossona

Misilezan beettizayssi aazey giikko keehippe daro paapheti uttida haatta lastiqezi issi bessan diyageti beettishe doosona.